Vata fandrenesam-peo anankiroa miloko mainty : ny iray somary kelikely raha oharina amin'ilay eo akaikiny, ahitana taratasy mavo mipetaka ao amin'izy roa ireto.

ireto misy kabaro maromaro vo avy ny ho tazana mihintsy satria mbola maro ireo miraikitra my tahony mainto to mainto izy ireo ary mbola tsidy voavoavy satria mbola ao anaty fony ny tsara

Loko mainty, mavo, mena izay manao tsipika mitsivilana miverina in-droa. Eo afovoany eo amin'ilay loko mena sy mainty no ahitana boribory fotsifotsy, misy vorona eo afovoany izay maka loko mitovy amin'ilay tsipika ihany koa.

Lohana sambo kely izay miloko fotsy, ary hahitana hazo kely maromaro eny ambonin'ny ranomasina ity sambo kely ity. Ary manga dia manga tokoa ny lokon-dranomasina, manantona tany ery lavitra ery : ny sambo kely. Ary tsy hadino, ny lanitra izay manga tanora tsara ery.

Fitaovana iray ampiasain'ny vehivavy anotsorana volo, indrindra rehefa hivoaka ny trano iny. Misy jiro kely maitso anankiroa ary mavomavo kely anankiray izy ity. Mamay tokoa izy io rehefa tena mafana iny.

Kaonkaombra maromaro ao anaty baoritra anankiroa. Efa somary antitra ireto kaonkaombra satria maitso de maitso tokoa ny lokony ary entina ho lanjaina satria ahitana fandanjana ao aorian'ny baoritra.

Boky kely anankiroa ny ilany mangamanga ny foniny ary soratra fotsifotsy ny lohateny ; ny iray kosa fotsifotsy ny foniny ary soratra mainty ny lohateny.

Rindrina tokantrano iray izay miloko maitso ary misy voninkazo fotsy mandravaka azy. Ao anatin'izany dia misy ihany koa "fil" anankiroa mitondra herinaratra izay mampirehitra ny jiro ao an-tokantrano

Asatanana malagasy maromaro. Fa ilay Madagasikara fitoerana telefaonina fanasina stylo no vita amin'ny hazo no tena mibahana. Hazo ravinala no hita soritra eo ampovoan'ilay Madagasikara.

Vokatra iray namboarina tamin'ny alalan'ny voanio ; ny iray ao anaty tavoahangy kely, ny iray kosa ao anaty tavoahangy lehibehibe. Natokana ho an'ny volo izy ireo mba hampamandimandina sy hampalefaka hatrany ny volon'ny tovovavy.

Zava-maniry lehibe iray eo an-tokontany no misy azy maitso dia maitso ny raviny ary dia midoroboka aoka izany tsy ahitana felana izy na iray ary fa dia kanto tena kanto tokoa raha ity zavamaniry iray ity

trano falafa kely iray vita amin'ny biriky tanimanga eo afovoana saha maintso dia maintso ary mafatifaty koa ahitana varavaran-kely anaky efatra ary varavarambe anak'iray fidirana

Arabe iray vita amina vato fisaka maro natambatra. Raha ny fijery azy dia efa hita fa efa ela tokoa ity arabe ity, satria dia aty amin'ny sisiny misy menaka fiara efa maromaro mitambatambatra ary efa fisaka tokoa ilay sisin'arabe.

Toerana iray ngeza dia ngeza ahitana karazana voankazo maro : ao ireo mananasy mbola miaraka amin'ny tahony ary misy koa eo anilany ireo voanio izay tena betsaka tokoa.